Nzvimbo ino dzidzira ndumure ino fanirana kunge iri nzvimbo yaka naka isina zvino vakuvadza uyezve ine zvi kwanisiro zvinoita kuti vakwanise kufunda neku yayiya zvakanaka zva vanenge vachi fundiswa neva fundisi vavo.

Ndau yetundumure yekudzidzira inofanire kunge irindau yakanaka uyezve inezvikwanisiro zvakanaka zvinoite kuti vakwanise kufunda nekuyaiye zvakanaka zvevanenge vechifundiswa nevafundisi vavo.

Ndau yetundumure yekudzidzira inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve iine dzimba dzekudzidzira dzakanaka dzinoita kuti vakwanise kufunda nekuyaiya zvakanaka zvavanenge vachidzidziswa.

Ndau yevana yekudzidzira inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve iri ndau ine dzimba dzakanaka dzine zvihlayo zvakanaka zvinoita kuti vana vanokwanisa kugara vachifunda zvakanaka uye kuyaiya zvakanaka.

Ndau yevana yekufundira inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve iine zvikwanisiro zvakanaka zvinoita kuti vana vakwanise kufunda zvakanaka, uye vakwanise kuyaiya zvavanenge vachifundiswa nevafundisi vavo kuti vakure vaine pfungwa dzakapinza, dzakachenjera.

Ndau yevana yekufundira inofanira kunge irindau yakanaka ine zvikwanisiro zvakanaka uye zve iine zvihlayo zvakanaka zvinoita kuti vana vakwanise kugara nekufunda zvakanaka kuti vakwanise kuyayiya zvavanenge vachifudziswa nevafundisi vavo.

Ndau inofundwa nevana inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve iine zvikwanisiro zvakanaka zvinoita kuti vana vakwanise kufunda nekuyaiya zvakanaka uyezve nzvimbo dzavo dzekurara dzinofana kunge dzakanaka kuitira kuti vasabatwa ngezvirwere.

Ndau yevana yekudzidzira inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve ine zvikwanisiro zvakanaka zvinoite kuti vana vakwanise kufunda nekuita mitambo yavo zvakanaka vasina zvinovakuwadza kuti vave vakangwara vakuru vaine pfungwa dzakapinza.

Ndau yekufundira kwevana inofana kunge iri ndau yakanaka, ine zvikwanisiro zvinoita kuti vana vakwanise kufunda zvakanaka, pasina zvino vanesa mukati mwezvidzidzo zvavo kuti vakure vaine pfungwa dzaka chenjera.

Nzvimbo inodzidzira vana inofanire kunge irinzvimbo yakanaka inezvikwanisiro zvakanaka. Zvakakwana zvinoite kuti vana vakwanise kufunda nekuyaiya zvakanaka zvavanenge vachifundiswa kuti vakure vaine pfungwa dzakachenjera.

Ndau yevana yekufundira inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve iine dzimba dzekudzidzira dzakanaka mune zvihlayo zvakanaka uyezve dzizvikwanisiro zvakakwana kuti vana vakwanise kufunda nekuyaiya zvavanenge vachifundiswa nevadzidzisi .

Ndau yevana yekudzidzira inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve ndau ine zvikwanisiro zvinoita kuti vana vafunde uyezve vakwanise kuyaiya zvavanenge vachifundiswa nevadzidzisi vavo.

Ndau yemajaha nendombi yekudzidzira inofane kunge irindau yakanaka inezvikwanisiro zvakanaka zvinoite kuti vana vakwanise kufunda nekuyaiya zvakanaka zvavanenge vachidzidziswa.

Mundau yemajaha nendombi yekudzidzira, inofana kunge iri ndau yakanaka, uyezve iine dzimba dzekudzidzira dzaka hlamburuka dzine zvikwanisiro zvakanaka, zvinoita kuti vakwanise kudzidza nekuyaiya zvevanenge vachidzidzswa.

Ndau yemajaha nendombi yekudzidzira inofana kunge iri ndau yakanaka ine dzimba dzekudzidza dzakanaka uyezve dzine zvikwanisiro zvakanaka zvinoita kuti vana vakwanise kudzidza nekuyaiya zvakanaka zvavanenge vachifundiswa.

Ndau inodzidza majaha nentombi inofana kunge iri ndau yakanaka, uyezve ine nzvimbo dzakanaka dzinoita kuti vana vakwanise kufunda nekuyaiya zvakanaka zvavanenge vachifundiswa.

Ndau yevana yekudzidzira inofana kunge iri ndau yakanaka uyezve irindau inezvikwanisiro zvakanaka zvinoita kuti vana vakwanise kudzidza uye kuyayiya zvakanaka.

Ndau yemajaha nendombi yekudzidzira inofane kunge iri ndau yakanaka uyezve ine dzimba dzakahlamburuka dzinoita kuti vana vakwanise kudzidza zvakanaka.